Parikuoneka matombo nemiti iri kumashure kwematombo inonyatsokupa mumvuri wakanaka.

Imhando yengarava inofambira mumvura. Pari kurakidza panogara muchairi nechaanoshandisa kuita kuti ngarava ifambe kwaanenge achida kuti iyo iende.